Omahangano goombaanga ka ge li po owala okupungula iimaliwa yaayakulwa yawo ashike oye li po woo okunyanyudha oshigwana, mpono wo ngaashi ombaanga yotango yopashigwana hayi kambadhala oku unganeka omaudhano nelalakano opo yi nyanyudhe oshigwana.

Oombanga mumwe nomahangano goongodhi odhali dheeta po edhilaadhilo opo gakale haga longele kumwe, ihe oshali sheeta ngeyi kutya omakengelelo ogeli pombanda unene, oshoka aantu oyendji otayi iyadha iimaliwa yawo yayakwa ko koombaanga molwa oku pitila moongodhi, mono haa vulu okudhengelwa oongodhi nongele oongodhi dhono yedhi yamukula iimaliwa otayi vulu kukala yaakulwa ko keembaanga.

Molwa elongitho lyoongodhi ngele tashi ya pokumbaanga, aayakulwa oyendji oye i yadha yeli mokukengelelwa ano haya kengelelwa iimaliwa yawo yokoombaanga okupitila moongodhi, mpono taya i yadha taadhengelwa oongodhi taku tiwa tuma oonomola dhoka dhe ya kongodhi hoka nokonima we dhi tuma otwiiyadha oshimaliwa shoye tashi lopota kutya oshimaliwa shoye sha ziko.

Omahangano gombaanga ohaga kwathele woo aayakulwa yawo ngee tashiya pamikalo odhindji dhoku pungula mpono ombaanga yotango yoshigwana ye eta po edhiladhilo kutya uuna aantu taya landa taya landitha ombaanga otaa vulu okutula mo eyindilo ndyono lyili hali kutha esiku limwe, na eyindilo ndino olili lya simana oshoka otovulu okutalulula oshiima nangele kashili mondjila otovulu okuli kuthamo.

Aayakulwa yoombaanga moshilongo oyi iyadha wo natango haya vulu okukengelelwa iimaliwa yawo mbyono yi li koombaanga. Noombaanga ohadhi kambadha opo dhi kale dha londodha oshigwana naayakulwa yawo kutya ihaya dhenge nande ongodhi taa dhengele aayakulwa taa pula oonomola dhontumba. Shika ohashi kwathele oshigwana.

Omiti odha simana, oshoka wo natango kakele kiiyimati mbyoka hadhi gandja, ohadhi tupe wo natango omakota ngoka ga simana nohaga vulu okulongithwa ngee tashiya pokuninga iipundi, pokuninga oombete nosho wo pokuninga iinima ya yooloka. Mpono omiti dhono hadhi tetwa. Iinima etayi hongwa, yo tayi vulu wo natango okuningwa yoopalekwe yi vule okuninga iipundi niinima iikwawo.

Omahangano goombanga ogetapo wo uuwanawa mbono wuli kayakulwa yawo kokutya uuna taambaanga nenge uuna tanana kayena we iihohela mbyoka yakala haya futu komwedhi oya kuthwa po nongashingeyi otavulu okukala itayananwa sha omwedhi.

Ombaanga yaVenduka oyi li woo hayi kambadhala okukwathela oongeshefa ndhoka oonshona moshilongo, mpono hadhi vulu okukala dhi na ethigathano lyaayakulwa yawo mpono aayakulwa yawo taya vulu oku imonena nda dhini okutumbula uukalata wumwe mboka taya vulu oku ka longitha muungeshefa mboka uushona nelalakano okuyambula po oongeshefa oonshona.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi longo iilonga ya simana mpaka naa mpeyaka. Uuna tatu longitha omakota gomiti ohaga vulu okukweywa e taga ningi omashona nawa mono hatu kambadhala okuninga oosikopa, uutaafula nosho wo oombete. Osha simana oshoka omakota gomiti ogo wo haga longithwa iipilangi mbyoka hayi longithwa okutunga omagumbo.

Omahangano goombaanga kagelipo owala okupungula iimaliwa yaa yakulwa yago ihe ogelipo woo okunyanyudha aayakulwa yawo. mpono haya vulu okuyapo nomathigathano taya vulu okutya uuna tolongitha okakalata otovulu okwiisindanena shike mpono woo aayakulwa yawo ha yayi momathigathano mono etaya vulu oku imonenamo shoka shilipo.

Omahangano goombaanga kagelipo owala okupungula iimaliwa yaa yakulwa yago ihe ogelipo woo natango oku ye etela uuwanawa ,mpono ombaanga yotango yopashigwana yali ye etapo edhiladhilo opo uuna aayakulwa yawo taya longitha uukalata pokulanda oompumbwe dhawo yeshininge koshali ita ya futu nande iihohela yasha.

Ombaanga yotango yoshilongo oya li wo ye eta po edhiladhilo opo uuna tashi ya paayakulwa yawo ngele ya hala, ye na shoka ya hala taya landitha okakalata, oyali haya pewa oowili omilongo mbali nane ano ndi tye esiku lyuudha omanga ya tula mo eindilo lya shoka ya hala okulanda yo ya kale tayi ipula nawa kutya oshiima shono otashi eta sha tu monkalamwenyo? Nuuna ya dhiladhila nde hasho, otaa vulu okukutha mo eindilo.

Omahangano gomapungulilo nenge nditye ano oombaanga ohadhi gandja woo uuwanawa owundji ngele tashiya kaayakulwa yawo uuna taya longitha uukalata wawo woombaanga mpono to iyadha toyi mositola yontumba ashike aayakulwa yombaanga ndjino ndadhini ku tumbula ombaanga yo tango moshilongo oyakuthilwa ko kondando ndjoka ye na okukala ya futa.

Uuwinayi nuuwanawa wokutsilika iimaliwa yomwaalu ogundji megumbo. Uuna watsilika iimaliwa oyindji megumbo otayi vulu okuyakwapo ihe itokatseya kutya oya yakwapo kulye, ihe ngele oweyi tsilike kombaanga ano komahangano goma tsilikitho owuna ngaa okumona kutya ngono eyi yakapo okwe ende ngiini shono tashiya pompito ndjono sigo tovulu okutseya kutya olye.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele woo aayakulwa yawo nosho wo natango oongeshefa ooshona. Mpono nda dhini ku tumbula ombaanga yotango yoshigwana tayi vulu okweetapo kutya uuna wa landa iinima yithike mpano, mositola yili mpano, mositola ndjino otaya vulu okukala yeku pa osheenditho sho shali shoku fala iinima yoye kegumbo.

Otuna wo iinamwenyo olundji ngaashi iinamwenyo yomokuti mbyono yili hayi gandja iipa oshoka osha simana kiipa yawo. Iipa mbyono oyili nee hayi longithwa ngele tashiya okuninga oombete nenge tashiya wo okuninga iipundi. Iipa mbyono ohayi wegwa etayi ningi iipu opo yivule okuhondjwa yo yivule okukala yeeta po oombete nenge iipundi.

Omiti odhiliwo dha simana oshoka momakota gomiti ohatu vulu oku hongamo iinima yiili noyili mono hatu vulu oku hongamo iipundi, oombete ,oosikopa noshowo iitafula nolundji nokuli ngele tashiya koosikola odhindji ohadhi longitha iinima mbyoka ya hongwa momiti.

Omahangano goombaanga ka geli po owala oku tseyika nenge oku pungula iimaliwa yaa yakulwa yawo, ihe ogeli po wo natango oku nyanyudha aayakulwa yawo. Nda dhini oku tumbula ombaanga yotango yaNamibia yoshigwana oya li ye eta po ethigathano opo ngoka wo taka longitha okakalata ke oku landa iipumbiwa ye, a vule oku isindanena mo sha.

Namibia okuli wo oshilyo shongonga hangano yoshimaliwa shono shili sha kwatelamo iilongo yili ine mbyono muna oshilongo Namibia, South Africa, Lesotho mo munawo Eswatini. Iilongo mbyono oyi li ne ngeyi kutya oshimaliwa shawo oshi thike pamwe shino wo shili natango nelalakano okuya yambulapo owala omalandithilo miilongo mbyoka yili ine.

Opena ongongahangano yoshimaliwa ndjono ya li yatotwa momumvo eyovi limwe omathele omugoyi nomilongo heyali nane naNamibia okwali aningi oshilyo okuza momumvo eyovi limwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nambali. Ongongahangano ndjika oyi na iilongo yili ine mono muna Namibia, South Africa, Lesotho noshowo Eswatini nohayi kwathele ngele tashi ya pokupindikathana.

Omahangano gomapungulilo nenge ndi tye omahangano gombaanga oge eta po omukalo omuwanawa gokulanda. Uuna wa hala okulanda nombaanga ohaye ku pe esiku lyu udha manga to tokola nawa , opo wu kale wa dhililadhila kutya otandi vulu ngaa okulanda oshinima shino, otashi etele ndje tuu uuawanawa washa nenge pamwe itashi etele ndje uuwanawa wa sha. Oto vulu wo okuningulula eindilo lyoye manga oowili ndhoka omilongombali nane inaadhi adha.

Omahangano goombaanga kage li po owala okutsilika iimaliwa yaayakulwa yawo, ihe oge li po wo okukwathela oshigwana, nokunyanyudha aayakulwa yawo, mpono ombaanga yetu yotango ya li ya eta po edhiladhilo kutya uuna wa landa nokakatala koye, wa landa iinima yi vule pomayovi gatano, oto vulu okumona osheenditho shono tashi vulu okufala iinima yoye kegumbo oshali.

Omahangano goombaanga, kage li po owala oku pungula nenge oku tsilika iimaliwa yaa yakulwa yawo. Ihe oge lipo oku longela oshigwana uuwanawa owundji, mpono omahangano goombaanga geli miilonga yoku tala mboka taya kambadhala noya pumbwa ekwatho opo yavule oku yambula po ongeshefa yawo yo yavule wo oku humitha oshilongo komeho.

Ehangano lyombaanga yotango yaNamibia, olya li lya eta po edhiladhilo, nelalakano lyokukwathela aayakulwa yawo, opo uuna aayakulwa taya landa, ya vule okukala ya tula mo eindilo ndyono hali vulu okupula esiku, ya dhiladhile kutya olya pumbiwa tuu? Oli na tuu uuwanawa? Nuuna ya mono kutya kashi li mondjila, oshinima shika otashi vulu okuningululwa.

Omahangano goombanga ohaga ndungike wo aayakulwa yawo nkene ye na okukala ya pungula iimaliwa yawo mpono ye na omikalo odhindji dhokupungula mwa kwatelwa wo mpoka haya pungulile iinima mbyoka hayi yapo meendelelo ngaashi ombanga yotango yopashigwana oyi na omukalo ngoka gokupungulila iinima hayi ya po ombadhilila.

Omanongonono oga ulike kutya okulesha uumbo nenge okulesha uunamambo oshi li sha simana nge tashi , shi li wo sha simana ngele tashi ya kuundjolowele womuntu noshili wo natango sha simana ngele tashi ya pelaka. Ano uuna omuntu ta lesha okanamambo hono ohashi kwathele opo elaka lyi yeluke po, ano okutseya wo omalaka gi ili.

Molwa elongitho lyoongodhi ngele tashi ya poombaanga, aayakulwa oyendji oyi iyadha yakengelelwa iimaliwa yawo okupitila pangodhi. Nombaanga yotango yoshigwana yaNamibia oya kambadhala okulondodha aayakulwa yawo, opo yaa ha tume oonomola ndhoka hadhi pulwa kaakengeleli uuna taye ya dhengele.

Molwa oongeshefa ano molwa omahala golandithilo monena aantu otaya vulu oku pingane kithathana shoka wuna oshindji naashoka mukweni ke ena . Ano tovulu oku kalanda shoka waana kositola . Noshili wo shasimana oshoka aantu oyendji moositola moka oyakutwa notaya vulu okwii monena mo oondjodhi . Ano otashi humitha wo natango.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo okundungika aayakulwa yawo ngele tashiya pekwato nawa lyoshimaliwa, ano mpono ehangano lyombaanga yotango yoshigwana hayi kambadhala okulombwela aayakulwa yawo kutya uuna taya helele naya hehele uuna shapumbiwa sho oshina shilonga.

Omahangano goombaanga kageli po owala oku gandja uuwanawa woku tsilika, nenge nditye woku pungula iimaliwa yaa yakulwa yawo. Ihe ohayi gandja wo uuwanawa kaayakulwa yawo, mpono taya vulu oku kala ya kuthilako aayakulwa yawo koondando dhi ili nodhi ili. Mpono taya vulu oku kala yeya lombwela kutya uuna to longitha oka kalata koye, oshinima shoka to landa oto kuthilwako oopelesenda dhontumba.

Opuna omahala ngono ga tungwapo onomenawina nelalakano opo aanangeshefa aanene naashona ya vule oku tsakanena yo ya vule wo yapindike. Omahala ngono ongaashi nee omatala mpono puna ehala enene lili po lyomalandithilo ano mpono aanangeshefa ha ya tsakanene etaya landitha iipindi yawo.

Omiti odha simana, oshoka momakota gomiti ohamu vulu okuza iinima oyindji. Ano hamu vulu okuhongwa iinima ngaashi; oombete, iitafula, oosikopa nosho wo iipundi.

Omahangano gomapungulilo oge eta po woo edhiladhilo ewanawa opo uuna omuntu to vulu oku ninga shoka wa hala nombaanga yoye nongodhii, oto shi ningi inaa shikupula oku ya komaungomba gasha, ano oto vulu oku kala wuli mpoka wuli ihe oto vulu okutuma oshimaliwa, to vulu okutala kutya kombaanga oku na ingapi, ngoye to vulu woo oku tuminwa iimaliwa inoo longitha uungomba washa, to longitha ashike ongodhi yoye.

Molwa ehumokomeho omahangano goombaanga oge li woo taga endele pamwe nehumo komeho, pono oombaanga odhindji ngaashi ombaanga ndjono yotango yopashigwana yali yeetapo edhiladhilo opo aantu yavule oku longitha oongodhi dhawo uuna yena shoka taya landa, nenge yena shoka taya landithwa opo yakale nande inaya humbata uukalata wawo wombaanga otaa vulu okulanditha oongodhi.

Omahangano goombaanga kage li po owala okupungula iimaliwa yaa yakulwa yago, ihe ohaga kala wo natango nokunyanyudha aayakulwa yawo mpono haya kutha wo ombinga ngele tashi ya puudhano, ano ohaya vulu nee oku eta po iiyindingili ongele oyomaudhano nenge yomanyanyu.

Monena aantu otaya longitha oongodhi ngele tashi ya komayakulo gombanga, noshili sha nika oshiponga, oshoka aantu otaya kengelelwa oku pitila pangodhi mpono aantu haya vulu okudhengelwa ongodhi taku tiwa tuma onomola ndhoka tadhi ya ko nokonima wa tuma oonomola ndhoka iimaliwa kombanga yo otayi yakwa ko.

Omahangano goombaanga ogeli po woo natango okukwathela aayakulwa yawo. Mpono omahangano goombaanga haga kunkilile aayakulwa yawo mboka yena oongeshefa ooshona opo uuna taya futu aaniilonga yawo, yaaha longithe oshimaliwa shopeke ihe ya longithe shokombaanga mpono taya vulu okulongitha ongodhi yawo yopeke, oshoka ohashi endelele no shili woo hashi kwathele uufuthi wuye pevi.

Omahangano goombaanga oge lile po wo okukwathela oshigwana. Ombaanga yaVenduka oye eta po edhiladhilo, opo aayakulwa yawo ya vule okutota po okambo nombaanga taka vulu okukwathela yo taya pungula yo taya tsilike ko, opo uuna aanona yawo taya yi koosikola ya vule okukutha ko iimaliwa yo ya vule okuyi longitha okushuna aanona yawo kosikola.

Molwa uutekinolohi, omahangano goombaanga nenge nditye omahangano gomatsilikitho oge eta po edhiladhilo opo ya kale haya longele kumwe noongodhi mpono aayakulwa yawo taya vulu okutuma iimaliwa noongodhi, taya vulu wo natango okutuminwa iimaliwa noongodhi, yo natango otaya vulu oku tala omayalulo gawo ongele ogoomwedhi odhindji nenge goomwedhi oonshona koongodhi dhawo dhopeke.

Omiti odhili woo dha simana oshoka ohadhitupe iiti nongele okomakota nenge ano tashi vulika miitayi mbyono aanongo yeli haya hongo opo yavule okuninga iitafula, iipundi, oombete noyindji yindji . Ano nande ooskopa niinima woo yilwe inaandi yi tumbula.

Iilongo oyili wo hayi ilanditha. Ano oshilingo tashi landitha shoka sha pumba shina oshindji moshilongo shawo. Tashi yi landitha koshilongo shoka sha pumba moshilongo wo moka. Nopamukalo nguno ohatu longitha wo epingakanitho lyiimaliwa. Ano mpono ngele

Omahangano goombaga kage lipo owala oku pungula iimaliwa yaakulwa yawo. Ihe ogeli po wo natango longa aayakulwa yawo nkene yena oku pungula. Mpono ombanga yotango yoshigwana yali ye etapo edhiladhili opo aayakulwa yawo ngele ya hala oku landa nombanga ya kale haya tulamo eindilo. Neindilo ndino ohali kwata ne esiku. Op una wa mono kutya ino li hala we oto vulu okuli ningulula.

Molwa ekwatakanithathano lyoongodhi nomahangano goombanga aantu oyendji oyi iyadha yeli mompito ndjono haya vulu okukanitha iimaliwa koombaanga dhawo, ano komahala gawo goompungulilo oku zilila kongodhi ano mpono ti iyadha omuntu ta dhengelwa nenge tatuminwa oonomola, noonomola dhono ngele okwedhi gandja komuntu omukwawo otashi kiiyetela ano momukalo ngwiya ta vulu okukala amona ano iimaliwa ye ya kuthwako kombaanga keshi kutya ongiini.

Omahangano gomapungulilo nenge oombaanga kadhi li po owala okutsilika iimaliwa yaayakulwa yawo, ihe oyi li po wo okuhupitha oomwenyo. Olundji ohayi dhimbulukitha aayakulwa yawo kutya osha simana uuna to hingi oshihauto shoye wu kale wo wa pulakena omadhindhiliko ngoka hage ya petameko nomomukalo nguno oto vulu wo okuyanda iiponga nenge to vulu wo natango okutsilika.

Omahangano goombaanga ohaga gandja uuwanawa kaayakulwa yawo. ombaanga yotango yopashigwana kwali ya gandja uuwanawa mbuno kutya uuna to landitha okakalata koye otovulu oku kuthilwako ngele tolanda ongodhi poositola dhi ili nodhi ili.

Omahangano gombaanga ano nditye omahangano gomapungulilo oge na wo omukalo ngoka tovulu oku longitha ongodhi uuna wuna shoka wahala kombaabga yoye, uuna wahala oku tala kutya kombaanga yoye okuna ingapi, uuna wahala oku tuma oshimaliwa nuuna wo natango wahala oku tuminwa oshimaliwa oto vulu oku longitha ongodhi yoye yo peke.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo natango aayakulwa yawo ngele tashiya kiipindi, ano mpono ngele tashi vulika ombaanga yotango yopashigwana tayi vulu oku kala ya gandja nande okuli kutya uuna to landa oshinima shontumba to landitha oka kalata koye kombaanga oto vulu oku kala wa kuthilwa ko iihohela yontumba.

Pomahala goositola nenge nditye pomahala gomalandithilo, aantu oya kotoka ngeyi kutya oositola odha pumbwa okukala dha topoka , opo shi vule okukwathela aayakulwa yawo uuna taya kongo oshinima ya ye owala mositola moka shi li. Ano oositola dhiikutu tadhi kala dhi li kombinga yadho, dho oositola dhi iikulya tadhi vulu okukala dhi ikalela, dho wo natango oositola dhomafufu tadhi kala wo natango dhi ikalela.

Omahangano goombaanga kage li po owala okukwathela aayakulwa yago okutsilika, ano okupungula iimaliwa yawo, ihe oge li po muuwanawa woshigwana. Oombaanga Yotango Yoshigwana oya li ye eta po edhiladhilo, opo ngele omuntu a hala a lande shoka e na okulanda tashi mu pula oowili omilongombali nane uuna a tula mo eindilo lye, opo a dhiladhile kutya eindilo ndino oli li tuu mondjila, nuuna lyaa li mondjila ota vulu oku li ningulula.

Omahangano gomapungulilo nenge nditye oombanga, oga eta po wo edhiladhilo ewanawa opo aayakulwa yawo uuna ya hala okulanda sha taya vulu oku shi ninga pangodhi. Mpono taya pewa esiku lya udha ya vule okudhiladhila kutya oshinima shino otasji eta tuu elunduluko lyasha monkalamweyo yandje? Na ngele ya ninguluka ohaya vulu okukala ya kuthamo eyindilo, shono tashi eta wo ya vule okukala ya pungula.

Omasiku sho gali omilongo mbali nalimwe gaMaalitsa momumvo omayovi gaali nomilongo mbali komutse oshilongo Namibia osha li sha gwanitha oomvula omilongo ndatu dhemanguloko, ombaanga onene yoshilongo oyali ya e ta melongitho oshimaliwa shefo shoolanda omilongo ndatu, nokambanda yoshimaliwa okwathanekwa aapresitende yeli ya tatu mbono yalongo okuza pemanguluko sigo omayovi gaali nomilongo mbali komutse.

Opu na ongongahangano yoshimaliwa ndjono ya li ya totwa momuvo eyovi limwe, omathele omugoyi nomilongo heyali nane. Ya li ya totwa kiilongo ngaashi South Afrika, naLesotho naSwaziland ethimbo ndyono, monena tashi ithanwa Eswatini. Ongongahangano ndjino oyi itayelelwe ko meyovi limwe, omathele omugoyi nomilongo hetatu nahamano, neyovi limwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nambali, Namibia okwa ningi oshilyo shongongahangano ndjo.

Opu na omahala ngono ga tungwa nelalakano mu kale mu na iipindi, ano omahala gomapindikilathano. Omahala ngoka ohaga tungwa nee shi ikwatelela kutya pehala lyontumba otapu landithwa owala iinima yOshiwambo nda dhini okutumbula pehala mpono opu na omongwa, pu na owala omboga, pu na owala oohi dhOshiwambo po pu na owala omausila, omanga ehala lya landula ko tali ningi nando olyiizalomwa.

Molwa elongitho lyoongodhi ngele tashi ya koombaanga aayakulwa oyendji oto adha taya kengelelwa iimaliwa yawo mbyoka yi li koombaanga. Noombaanga odhindji ngaashi Ombaanga Yotango Yopashigwana odha kambadhala okulombwela aayakulwa yawo kutya uuna taya dhengelwa kaantu taya pula oonomola ndhoka tadhi ya koongodhi dhawo inaye dhi tuma, oshoka inaya za koombaanga.

Omahangano gombaanga nenge omahala gomapungulilo ogeli mekwatathano lyongodhi yopeke, mpono aantu haya vulu oku longitha ongodhi yopeke, inaayaya momikweyo omile komeho gombaanga noshili sha simana ngeyi oshoka ohashi kwatha opo aantu ya vule oku tsilika. Nena iimaliwa mbi ali a pumbwa oku londa po okefa, ota vulu okwiitsilika.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo aayakulwa yawo ngele tashiya pokupungula. Mpono haya tsu omukumo aayakulwa yawo opo ya vule wo okupungula ya pungulile iinima mbyoka hayi yapo ombaadhilila ano taya vulu okupungula nando okuli uuna egumbo lya pyapo oto vulu oku nanako iimaliwa mbyoka ngoye wu kalongithe oku landa iinima yegumbo lyoye epe.

Omahangano gombaanga ohaga vulu okwiiyamba mokukwathela aanangeshefa aashona opo yavule okuya komeho. oha yi iyamba woo natango pomanongelo opo omanongelo Gaye komeho oshoka elongo olya simana no lili lyapumbiwa moshigwana

Omahala gomapungulilo nenge ndi tye omahangano goombaanga oga li wo ga tsu omukumo aantu nenge aayakulwa yawo, opo ya vule owala okukala taya longitha uukalata pehala ya kale haya nana iimaliwa oyindji, oshoka oyendji ohaya yakwa iimaliwa mbyoka noya eta po edhiladhilo ndino lyokutya uuna to longitha okakalata koye kombaanga okulanda shoka to landa oto vulu oku isindanena iinima yoye.

Otuna wo omawudhano gayooloka, mono wo natango mwakwatelwa uudhano womeya ano okudhana omeya. Nuudhano mbuka owuli wasimana oshoka ohawu kaleke omwenyo pehala, wo natango opo ngaa pompito mpoka aantu haya vulu okumona aambwindi yolela mboka taya vulu okukawathela aakwashigwana kaaya se omeya.

Omahangano goombaanga ano omahangano gomapungulilo ka gelipo owala okupungula iimaliwa yaayakulwa yawo, ihe ogelipo wo natango okuningila aayakulwa yawo iinima iiwanawa. Mpono to iyadha taya vulu okukala ya lombwela aayakulwa yawo kutya uuna wa longitha oshimaliwa shi thike mpano, mositola yi thike mpano ota tu vulu wo natango okukupa oshiyenditho shokufala iinima yoye mbyoka wa landa kegumbo oshali.

Molwa elongitho lyoongodhi ngele tashi ya poombaanga, aayakulwa oyendji yomahangano goombanga oyi iyadha ya kengelelwa iimaliwa yawo mbyono ya pungula nomahangano goombaanga. Noombaanga ohadhi kambadhala nee oku tseyithila oshigwana kutya uuna pwafa pweya oshinima shapuka koombanga dhawo naya kambadhale okudhengela ombaanga.

Omahangano goombaanga, ohaga vulu wo natango okweeta po omathigathano, ngono nelalakano okunyanyudha aayakulwa yawo, wo natango nelalakano, aayakulwa yawo ya vule okwi imonena sha. Nda dhini okutumbula ombaanga yaVenduka, ya li yi na ethigathano ndyono lyokutya, uuna wa tumu oshimaliwa kongodhi, oto vulu okwi ivenena oshimaliwa shimwe ishewe.

Uuna to ningi omatseyitho giipindi osha simana oku kwatela mo iinima tayi landula. Osha simana oku kwatela mo ehala, ehala mpoka puna iipindi, sha simana oku kwatela mo edhina, edhina lyositola, edhina lya nakutseyitha. Nosha simana wo natango oku kwatela mo onomola yo ngodhi hoka taku vulu oku dhengelwa uuna aantu ta yeya poositola. Nda dhini kutumbula ngele kaye wete po positola yo ta ye ku dhengele.

Monalenale omalandithilo ogali haga ningwa ngeyi, okwali owala oku pingakanithathana. Ngele ngaye ondina iilya, otandi kupe oolata dhili ntano ngweye to pendje okakombo. Ihe ngele owu na iikutu nenge wu na iizalomwa tayi landithwa, otii ku pe oolata nenge tii ku pe oshikombo ngoye wu pendje iizalomwa shaashi ondeyi pumbwa. Ihe monena omolwa ehumokomeho oya nduluka po iimaliwa mbyono hayi vulu oku etwa po mepingathano lyiinima.

Oombanga nenge nditye omahala goma pungulilo ano omahangano gomapungulilo ogena uuwanawa kaayakulwa yawo moka yena uukalata wa yooloka mbono wuna woo iihohela ya yooloka, ndadhina oku tumbula yena uukalata kaakulupe, yena okakalata kaalongwa mboka yeli mosikola natango yo oyena wo uukalata waamboka ihaya longo nowaamboka haya longo yena oondjambi dho pevi, dhopombanda naadhooka woo dhili pokati.

Molwa oofunguna dhoka dheya moshilongo shetu ehumokomeho ndyoka twa etelwa kaanenentu yetu otatu pandula oshoka omuntu oto vulu owala oku futa oondjo dhoye wuli megumbo nofunguna yoye peke. Ino pumbwa oku enda iinano iile niifupi wuye peni naapeni otovulu wala okukala wuli megumbo.

Monalenale uuna tatu ende pomahala gi ili nogi ili, otwa li owala hatu yi koompadhi. Katwa li tu na iiyenditho, ihe monena otu na iiyenditho ya yooloka yi ili noyi ili, mono tu na mo oohauto, tu na omalolilo, tu na oombesa, tu na uutuukala, tu na wo oombasikela ndhono hadhi tu kwathele uuna tatu zi pehala limwe tu uka pehala ekwawo. Odhi li wo dha simana, oshoka ohashi kwata owala ethimbo eshona tu thike mpoka twa hala.

Molwa uutekinolohi mbono we ya moshilongo, otwi iyadha wo tu na omakengelelo. oshiholelwa ongodhi noombanga mumwe, mpono to vulu okudhengelwa ongodhi kutya owa sindana oshimaliwa shontumba nelalakano owu tume oonomola ndhoka tadhi ya kongodhi yoye, ihe konima yethimbo oto ki iyadha oshimaliwa shoye sha yakwa ko. Oshinima shi li ngeyi otashi londo noonkondo moNamibia.

Monalenale otwali hatu pungula ngeyi, wu na okandooha koye keli kohi yombete uuna wa mono oshiniwe shoye ngoye otoshi tula mo, nenge to fulu pongudhi to fulu po okalambo e to file po oshimaliwa shoye ,shampa owala wa koneka kutya openi wa holeka. Ohatu iyadha owala nani pwa fulwa ishewe ku mukweni oshimaliwa shoye itoshi adha po nani okandooha koye oka yakwa po . Mongashingeya otu na oombaanga moshilongo mono tatu vulu okutsilika iiniwe yetu na onuudhigu hatu vulu okukanitha.

Omeya oga simana ihe oshinima shopaunshitwe shono tashi vulu oku pwapo ndele ka tu na we pa tatu vulu oku shi a dha onkene osha simana ngele tatu kwata nawa omeya. Omeya otu na oku ga kwata nawa nee uuna ngele toyogo, oto yogele moshiyaha opo wu vulu oku kwata nawa omeya nuuna to nu oto nunwe mokakopi. Uuna woo wuna shoka wahala okulongitha omeya owa oga pumbwa oku longithwa nawa no nuukeka.

Omahangano ogendji ogeli owala mondolopa, mpono haga mono kutya uuna ga mona ompito ohaga kutha uutala eta ye kewundjika pooha dhaantu mboka ye li komiikunda opo wo aantu ya vule okulongitha uuwana gomahangano ngoka.

Ehumokomeho olya etelela uuwanawa owundji. Monena sho tatu longitha oongodhi, oto vulu owala okukala wuli megumbo, ihe oto vulu okutuma nenge oku tuminwa oshimaliwa kongodhi yoye yopeke, inashi kupula ukwate nando olefa uye kombaanga, uli owala megumbo ihe oto vulu okutuma nenge okutuminwa iimaliwa.

Olyomakaya nosoondaha ogo omasiku ngoka aantu haamono ethimbo lyokuya mondoolopa, nuuna ngele owayi mondoolopa momasiku mono oho adha ositola dhuudha aantu kwatya owala ndo.!

Epingakanitho lyiimaliwa mpono opo oshimaliwa shimwe tashi yalulwa oshimaliwa oshikwawo ano nda dhini oku tumbula taku ti moeuro yimwe oyi na oondola dhaNamibia dhili omilongo mbali. Shino oshili sha simana oshoka ohashi kwatha iilonga yivule oku iyenda noshili wo hashi kwatha iilongo yi vule oku ilandithathana.

Ngele tashi ya koombaanga, ano omahala gomapungulilo, oombaanga odhi li wo hadhi yakula aayakulwa yawo momukalo omuwanawa. Nda dhini kutumbula omuyakulwa okwa hala okutunga egumbo ihe ita gwanitha, ombaanga otayi vulu okuninga kutya egumbo oshinima sha simana, otayi vulu oku ku pa eindilo lyawo, ihe iihohela yawo oyi li pevi, inayi fa yaangwiya ta landa oshinima shimwe shaa shi egumbo.

Otu na mo omatala. Omatala ogo omahala ngono ge li po onomenawina kokutya opo pomahala mpoka pu na aalandithi po pu na wo aalandi. Mpono ano aantu haya tsaakanene ngele tashi ya pomapingakanitho giinima. Ohapu kala nduno pu na gumwe ota landitha oomboga, ngu ta landitha oothewa, ngu ta landitha oomboloto. Opo nduno aantu haya tsakanene ngele taye ya okulanditha iinima yawo.

Petameko lyiilonga yombaanga yotango yoshigwana shaNamibia, oya li yuuvathana aayakulwa nenge aapunguli yakale haya futu iihohela yokomwedhi . Ihe monena oyali yakundana onkundana ombwaanawa sho ombaanga yatulapo eidhidhimiko kutya aantu yawo inaya pumbwa okufuta iihohela mbyoka yokomwedhi, naya kale taya mbaanga oshali.

Oombanga nenge ndi tye omahala gomapungulilo ngono ge ya moshilongo, kage li po owala okupungula nokugandja omayakulo kaayakulwa yawo. Aawe, ohaga vulu wo oku ku kwathela uuna to iyadha wu li mompumbwe yoshimaliwa. Nda dhina okutumbula owa pumbwa eilongo, ihe ito vulu okugwanitha oshimaliwa pethimbo mpono, oto vulu okuninga omaindilo kombaanga nombaanga otayi ku gwedhele po iihohela mbyono to ka futa uuna to gandja oshimaliwa shaantu.

Omahangano giili nogiili goompungulilo noongeshefa dhilwe oga tsu euvathano lyokulongela kumwe. Aakwashigwana mboka hayabaanga nombaanga yontumba otaya vulu okulanda omaliko gawo omanene, ngaashi iitukutuku. Ohashi ningwa puna onkuli okuza kombaanga.

Aalongithi yoombaanga oya ningi oshihakanwa oshinene uuna tashiya puukengeleli ano mpono hwii yadha owala to dhengelwa ongodhi tayi ku pula oonomola dhontumba tadhiya kongodhi yoye ihe ngele owedhi gandja ngoye oto kiiyadha oshimaliwa shoye nasho tashi lopota kombaanga sha kuthwako, onkene Oombaanga ohadhi londodha aayakulwa yawo kutya yo ihaya dhenge taya pula oonomola nande nande.

Epingathanitho lyiimaliwa. Epingathanitho lyiimaliwa osho hashi etitha iimaliwa yi vule okulundululwa miimaliwa yoshilongo shilwe. Ano ndali ndina okutumbula teti oEuro yimwe oyina oondola ngapi dha Namibia, shino ohashi eta nee epingathanitho ku mboka haya longitha iimaliwa ya Euro, naamboka haya longitha iimalia ya Namibia ngele tashi ya moongeshefa.

Moonkalawenyo dhetu dha kehe esiku otu na wo elongitho lyoshipa. Oha tu longitha iipa okuza kiinamwenyo yi ili no yi ili, ngele tashiya po ku ninga nenge oongaku, nenge oondjakete, mpono shipa hashi vulu owala okulongithwa nawa, tashi vulu okulongwa nawa, etashi ningi oshipu, eta shi hondjwa, eta shi ningi nenge oongaku. iipa ohayi vulu okuningithwa oombete, nenge omatyofa, osho ka oshinima shimwe shakola nayi, osho oshina ongushu.

Kehe esiku ombanga otadhitseyithile oshingwana uwanawa nuwinayi wokutsilikitha iimaliwa momagumbo, momagumbo oshimaliwa owushina methimbo otovulu okushi longithapo, tashivulu okuyakwapo , tashivulu okukana thimbo kehe ihe kombanga uwanawa wawo ombuno kutya una totsilike nombanga otalikala lina embo kutya owatulileko ingapi noweshilongitha ngiini nonudhingu toshilongithako oshoka thimbo limwe oombanga odhili kokule.

Omolwa uukumwe wiilongo omahangano okuza kiilingo niilongo oya dhike oositola dhawo moNamibia dhivule okwiimonena sha dho dhivule okutu etela sha shoka tseyene kaatuna moshilongo shetu.

Pomapingakanitho aantu oya li owala haya ningi ngele owu na iilya pendje oolata ngapi ngame ndi ku pe ongombe, nenge pendje ongombe ngame ndi ku pe iikombo itatu. Ihe monena ombaanga yoshilongo oyi na oshinakugwanithwa shoku eta po oshimaliwa yo taya topolele ihe uutayi uushona woombaanga moshilongo iimaliwa mbyono yo yi vule okuthika kaantu mpaka naampeyaka, oshoka monena oyo hayi longithwa ngele tashi ya pomapingakanitho giiniwe.

Opena wo iinima oyindji mbyono hayi vulu oku kala ya kwashilipalekwa ngele tashiya pombaanga yotango yopashigwana noshi ikwatelela kutya otayi futwa uunake. Adhini okutumbula egumbo ongele pweya omulilo, pweya efundja nenge shinwe shopaushitwe, nande osikopa ngele pweya efundja oto vulu oku kala weyi kwashilipaleka.

Uuwanawa woku pungula nongodhi yoye yopeke. Oshina uuwanawa ohayi vulu oku longithwa woo natango nokaantu mboka yeli komikunda kayina oondjoolola oshoka naantu mboka yeli komikumda otaya vulu oku yi longitha.

Molwa uutekinolohi oyali yakwathana nomahangano goku eta omawi mombepo, opo aakwashigwana ya vule okulongitha oofunguna oongodhi dhopeke ngele tashiiya komambaango. Molwa elongitho kyoongodhi dhopeke nena antu ohaya vulu okutuma iimaliwa, okulanda uulityatya taya longitha iimaliwa mbyoka yili komapungulilo gawo goombanga.